Omushaija ariyo naavuga ebitookye aha gaari. Hari ahanyuma ye hariyo abandi abantu bariyo nibatambura. Hariyo piki ab'okuvuga epiki. Hariyo emotoka hariyo enju. Hariho tanka y'amaizi, hariho ebikondo byamashanyarazi omu ruguuto.

Omujungu w'omushaija naakozesa sanitayiza ajwaire empeta, ajwaire n'esaati erikwiragura. Akwaitse sanitayiza omu ngaro, ekikyebe kya sanitayiza.